Hurumende yedu yeZimbabwe inofana kuwona kuti zvikora kwevarumbwana uko, hakuna pekugara pakanaka. Varumbwana vanoswera vakagara pazhe. Izvo zvinoita kuti vasade kuenda kuzvikora.

Tinavo vana vedu vadodori vanoenda kodzidza veitamba vana ava vanenge veigadzirirwa Kwemakore mairi kuti vazoenda muchidanho chekutanga icho chavanodzidza kunyora nekuerenga.

Vana pavanenge vachitatichwa kuzvikora uko vanonga vakateerera maningi nenyaya yekuti vanozviziva kuti kana vakasateerera vanorohwa zvisingaiti nana mudzidzisi wavo, vanenge vachida kuti vantu vayaiye chaizvo chaizvo.

Kuzvikora zveana adoko, kwavakuendwawo nevana veshe, chero vana vevasikana vaimbozwi kudhaya vasainda kuchikora varambe vari pamba vava kuendawo izvo zvavakudetsera kuti vantu veshe vakone kuzonyora nekuerenga.

Tinokuridzirwa sevana vanoenda kuchikoro tiende tine donzvo rekushanda nesimba kuti tikobudirira tizo vevatungamiriri vemangwana vakafunda.

Ngatidakarireyi kuendisa vana vedu kuzvikora, kuitira kuti remangwana ravo ringe rakajeka. Vamweni vanode kuzogara, veizoita vana vavo kuti vave nehupenyu hweumbavha.

Tinavo vana vadodori vanoenda kuzvikora. Tinoona kuti dzimweni dzemukuwo ,vanoshaya xhlathuya kana um , mbahla dzakafanana nevamweni. Ariyo masangano anodetsera vana vanoshaya.

Zvinokurudzirwa kuti mwana veshe anenge ari pachidanho chepashi. Aisirwe zviro zvekuti averenge eiona munguva dzeshe eipinda muchirukumbati mwake imwomwo. Anobetsereka kuti zvigare zviri mundxondo mwake.

Kuzvikora zveeshe kwakuonekawo pekugara izvi zvinoita kuti vana pavanenge vachitaticha vatatichewo vane pekugara zvinovadetsera kuti vafunde vachiziya kuti vakagara pasingarwadzi.

Variyo vanoshanda muzvibhedhlera vanenge vakafundirawo basa rimweni, kunadhogodheya wemadziso, kunadhogodheya wemazino, kunadhogodheya anoona nezvevanenge vanemimba.

Variyo vantu kuzvikorayo wava kukwanisa kudetseredza vana vechikoro weivapa zvinoshandisa zvimweni zvinoenderana nezera ravo kuti vakwanisewo kutaticha weitoonavo weyibeuka n'ondo weyishandisawo zvezera ravo kuti wakwanise kutaticha weyitoonavo weyibeuka n'ondo.

Zviriyo zvikora zvepakati nezvikora zvepadera , zvofundisa vana mushando wekubika vana votokwanisa kuita izvozvo kuti vazobeurawo mahotera avo avanozobika vari.

Kuzvikora kwedu zvepadera nezve paderadera vana vanoti vafunda kwemakore avanonge vafunda vanobva vanyoreswa bvunzo dzokuita ari ega kuti vaone kuti wakakona ere kuzwisisa.

Kuzvikora zvepadera nezvepadera ,zvava nefundo dzinofundiswa pona apapo, kuti vana vakwanise kushandisa michina kana kuyita mabasa enyara, avanozodzoka veyiita kana vadzoka mundaraunda dzavo.

Madhodha nendombi kana achiita zvekufunda kwawo, dzinofundawo dzakarongeka, dzisingazoiti wo zvekuzoita misikanzwa yekuzobira vamwe vantu, aiwa dzinenge dzichifundira mishando, aa, zvaka hlamburuka.

Zvinobai dakadza kuziya kuti mwana wako ari kuchikora cheku pedzisira icho chepa dera dera chatinoti yunivhesiti panenge echi dzidzirawo mabasa anozo shambanudza naraunda yedu makabasa akaita se kugadzira zviro zvaka siyana siyana

Mazuva anaya vadzidzisi pavanenge vachiticha ticha vana vavo kuzvikora zvepakati nepakati apo vanenge vachida kunyatsa kuona kuti asingazivi ndiyani saka vanenge vachiti anenge achiziva anosimukawo otaura zvavanenge vabvunza .

Kuzvikora zvepadera dera, majaya nentombi aakudzidziswawo mabasa akasiyana siyana, iya mabasa avanokwanisa kuita zvekubatawo simbi kana kunasira motokari dzeantu muntaraunda

Zviriyo kuzvikora zvepadera nepashi kuti vantu vanokwanisa kutofunda veihlanganisa zviro veibudisa kana mitombo dzinorapa kana zvinodetserawo muzvibhehlera mwedu.

Kuzvikora zvedera-derayo iyo, vantu vakudzidzawo zvidzidzo zvakasiyana-siyana. Vamweni vanodzidza zvidzidzo zvekukona kudhirowa zvinozovabatsira kuti vazokona kuvaka dzimba vachiteedzera zvavanenge vadhirowa.

Kuzvikora zvepadera zvatinoti ngemuchiyungu univesiti mwaakutofundiswawo vantu kuti zvazoita mabasa akasiyana siyana. Vamwe vanenge vachiita mabasa ekushanda nesimbi, vamwe vanenge vachiita wo ekuaka, vamwe vachiita ekutsetsa.

Zvakaba hlamburuka kwemene tinotenda hurumende inovaka zvikora zvechikuru izvo zvatinoti yunivhesiti. Uku kunodzidziswawo mushando yakasiyana siyana mishando yakafanana nekutsetsa kana kuvaka.

Variyo muzvibhedhleyamwo vanotofundisa zvidzidzo vanoenda kuvana vedu vari kuchikora veinovafundisa nezveupenyu kuitira kuti vabva ipapo vabve vane utano hwavo hwakati gwindiri.

Tinazvo zvikora zvedu zvepakati nezvepadera dera zvinofundise vana kuti varye zvine utano vanenge vatofundiswa kuti banana rine utano mukati mwemuwiri mwake.

Mazuwa anaya kuzvikora uko vakufundiswawo kuchengetedza mhuka zvakanaka. Kana dziri mbudzi vachitsanangurwa kuti mbudzi dzikure dziri mbudzi dzakanaka vanofanika kudzipawo chikafu chakadai kuti dzive nehutano.

Kuzvikora uko vana avangorambi veingodzidza nguwa dzeshe vanombosiiwawo kanguwa kadoko veimbotaurawo nyaya kuti misoro dzawo dzisarambe dzeifunga zvechikora chete zvinozoita vapenge.

Kudhaya kwedu pataienda kuchikora, taidzidza takagara muvhu nepashi pemuti, asi mazuva anaya zvabaa hlamburuka kwemene, vantu vaakudzidzawo vari mudzimba dzinod zidzirwa vakagarawo pakanaka.

Pazvikora zvepakati kunodzidziswawo zvakasiyana zvinoita kuti misikanzwa idzikire neumbavha udzikire mundaraunda ngendaya yekuti vana vanenge vachiswera kuzvikora veidzidza zvidzidzo zvakasiyana siyana

Zviro zvinodakadza maningi kuti hurumende vanozviona kuti mwana afaniri kuhamba mumango wakakura vowanza zvikora muberere munogara veruzhinji kuti vana vagare kamumango kadoko.

Kunemabazi nyika yino yeZimbabwe banowona zvekupawo wana vezvikora, chikafu chakasiyana siyanakuti vana vadzidze vakaguta, ngendava yekuti kazhinji kacho vana vanobva kanyi vasina kudla.

Zviriyo zvikora zvavakwa nemachechi kana nevanhu vakazviemerera kuti vadetseredze hurumende iyo hyakavabvumira kuti vaite zvefundo izvozvo.

Vana majaha nentombi pavanoendawo kuzvikora avangosweri veidzidza, dzimweni nguwa vanobudawo veireketawo nyaya yeizvi zvinenge zveiitkawo mundaramo dzavo. Izvi zvinodetsera kuti vasaramba vari pamabhuku.

Zviriyo zvikora zvepakati zvofundisawo vana mabasa emaoko kuti vawane kuva necheuviri pavanenge vapedza zvidzidzo zvavo pavanenge vopetuka munyika

Panodzidzira vana mazuva anaya pabahlamburuka kwemene, ausangani kana nepepa rimwe vane utsanana ngendaa yekuti vanozviziya kuti vakasaita utsanana vana vavo vanobatwa nezvitenda zvakasiyana siyana izvo pavanozobudisawo mukowo wakawanda pavanenge vechihloyiwa.

Muzvikora mwedu tinodetserwa nezvimweni mapato akadziiemerera ega. Kupa vana mare yechikora. Mare yekutenga zvekushandisa pachikora. Kunyazi vanotama.

Vana vanoenda kuzvifundo zvepakati, vana vanenge vati kuumukei anweni achona jkatovaregera usingavafundisi zveupenyu unotoona vaita baba namai.

Zvidzidzo zvepakati zvinoendwa nevana vanenge veitsvaka kuti zvinyi zvandinga ziva. Ndingava ndakakurire kundxondo ere kana kuchipo. Apapo ndipo pane hwaro hwekuziya kuti basa rinoda kuzoitwa nderiri.

Vantu vasingakoni zvechikora zviyazviya vanotoitawo zvekutoitawo zvekutamba mitambo zvakaita sekuita mitambo yebhora iyo inoyoita kuti vaite mari vava kutambawo bhora vachibudawo pazvivhiti vhiti zvakasiyana siyana.

Zvikoro zvapakati zvinofundisawo zvakasanganisa ndombi nemajaha asi zviya zviya zvinopawo ndombi nemajaha atoita tsika inenge isingabvumiwi.

Vabereki varikukurudzirwa kuti vasatya kuendesa vana vavo kuzvikora zvepadera dera ngekuti zvirikuretu, hurumende yakawandudzawo kuti pave nemhatso dzekuti vanofunda veigarepo veitopuwa chekurya veitorarama.

Zviriko zvikora zvepadera-dera, zvinombogarawo zveifundiswa nezve hupenyu kuti vantu vazobva apapo vane utano hwakanaka veipinde munyika veinodzishandira.

Zvakakoshawo kuendesa vana vechieikana kuzvikora ngendaa yekuti vaidzvinyirirwa kudhaya kuti vanofanira kungobara vana vachiswera pamba asi mazuwano zvasiyana ndombi ndodzakutendawo kuchikora dzakawanda maningi.

Zvikora zvedu zvepadera dera ,zvinovandudzwawo ,zviyiudzwa kuti zvinosisoku kuwanisa vafundi vanowuyepo mvura yakachena yekushandisa ,ingava yekunwa kana yekugeza.

Zviriyo zvinoshandiswa kuti muntu anenge anechiyayiyo chake, akwanise kutora mutombo uwo otowushandisa muntu otonzva onyevenuka ndiko kunenge kwatova kupona kwakhona.

Kune antu akahlamburika kuzvikora iyo vanozvisiya kuyi amweni ana anenge afambira kutaura nyaya saka kunoo kaimba kanonga keigara mabhuku chete kunenge kwechizoerengerwa antu akanyarara kuti zii.

Tinadzo dzidzo dzepadera dera dzirikuitwa neana emazuvaanaya vanokwanisa kufunda varipazvivhiti vhiti veitonyorera pazvivhiti vhiti veitopa muzvinafundo wavo eitozovapa zvavanenge vabudisa .

Zvikoro zvirikuwanikwa mumadhorobha, zvinova kure nevamweni vana vanenge veida kufunda zvidzidzo zvepadera-dera, zvokwanisawo kuti mwana afunde eigarirepo veimupa pekuata nepekuryira.

Zvikora zvepadera dera zviri kuvandudzwa nezve fundo kuti vakwanise kubura vana vanenge vane ruzivo rwepadera dera vachizoemedzanawo nevanenge vakafunda kubanze kwenyika.

Zvikora zvepa dera dera zvava kuwandudzirwawo kuti zvikwanise kufundisa vana mabasa enyara ekuti vozobva apapo vanokwanisa kudzoka muntaraunda vototangawo mabasa avo .

Kuzvikora zvepadera kwaakudzidziswawo zviro zvakasiyana-siyana. Vantu vazhinji vanodzidziswawo kuzoita mabasa aanenge vachida kuzoita. Saka kunenge kuchidzidziswawo mabasa akaita sekuaka.

Zvikora zvedu zvepadera-dera, zviri kutidetsera kuti vana vedu vabve vachiwana zvokuita muntaraunda, ngekuti vari kufundiswawo mabasa enyara. Anyazi madhokodheya anotobva akwanisa kuvakawo zvibhedhlera zvawo.

Vana varikuenda kuzvidzidzo zvepadera dera vanokwanisa kuenda nemidziyo dzavo dzechiyungu dzekundoshandisa dzimweni vanogona kusvika dziripo pachikoro votodetsereka ndidzo fundo yoendera mberi.

Kuzvikora zvepadera dera vana vane utsanana ngendaa yekuti vanenge vachigara pazvikora ipapo vachirarapo saka vanoitawo hutsanana hwekurongedza pamibhedha yavanorara kuti pave pari pamibhedha pakarongeka.

Zviroyo zvibhehlera zvinofundisawo vana vadodori vanenge vabva pazvifundo zvepashi kuti vakwanise kudetsereka uye vakwanise kuenda kuzvikora vachinofundirawo kuita madhokodheya

Pazvikora zvemazuuwa anaya panotowanikwawo zvakaunganidzwa ngemiti ngaamwewo miti dzinoshanda semitombo zvinodetsera kuti vanhu vazotorawo mashakani aya veimadziise kuti varapike.

Zvikora zvedu zvepadera -dera, zvowanikwa zvavamindau dzakasiyana-siyana, nokuti kudhayako, dzaingowanika mumaguta makuru chete.

Zvifundo zvepa dera dera zviri kuwandudzwa munyika mwedu muno zvaimbova zvei tarisirwe pashi kuzvi funda uri munomu pane mwana unenge ano funda kubanze kwe nyika asi mazuva anaya zva todzana.